public reaction to outbreak ga taƙaitaccen bayani a cikin minti uku akan public reaction to outbreak public reaction to outbreak wato yana nufin martanin jama'a ga ɓarkewar wata cututtuka na farko firgita da fargaba lokacin da cuta ta ɓarke mutane na farko kan shiga firgice da fargaba wannan na iya sa su yanke shawara ba bisa ƙa'ida ba kamar sayen kaya da yawa da gujewan zuwa asibiti a biyu yanda jama'a ke karɓar bayani yanda aka isar da bayani daga gwamnati ko kafafen watsa labarai na da tsari sosai idan idan bayani be be dai-dai ba idan bayani ba dai-dai bane yana iya rikitar da mutane ze ƙara jefa su cikin ruɗani ko fargaba na uku, yanda addini da addini da al'adu ke shiga ciki wasu na iya ɗaukar mataki bisa al'ada ko addinin su maimakon maimakon na kimiyya maimakon na kimiyya temakon na kimiyya maimakon na kimiyya wannan na iya temakawa ko kuma cutar da yunƙurin da daƙile yaɗuwar cutar na huɗu amincewa da gwamnati da kuma hukuma idan mutane basu yarda da gwamnati ba ko hukuma ba za su ƙi bin umarnin su ƙila su killace kan su yin um allura ko bin matakan kariya na biyar tsarin kafafen sada zumunci wato soshiyal midiya soshiyal midiya na na taka rawa sosai wajen yaɗa bayanai da na gaskiya da na ƙarya wannan na iya sa mutane su ɗauki matakan bisa jita-jita public reaction to out wato yana nufin martanin jama'a ga ɓarkewar wata cututtuka ɓarkewar wata cututtuka firgita firgita da fargaba lokacin da cuta ta ɓarke mutane na mutane na farko kan shiga firgici ta fargaba wannan na iya sa su yanke shawara bisa ba ƙa'ida ba kamar sayan kaya da yawa da guje wa zuwa asibiti yanda jama'a ke karɓar bayani yanda ake isar da bayani yanda ake isar da bayani daga gwamnati ko kafafen watsa labarai na da tsari sosai

Wa toh ya na nufin yarda mutum ko amincewa misali kamar mata da miji idan idan su ka zo jamai idan mata ta ba ta yadda ba hakan nan miji ze hakuri ya kan kasance kar ayi ma mutum dole kamar ayi ma mutum fyade a cucar da yaro, ayi mishi fyade ko a kama yarinya ayi mata fyade ana niman yardan mutum, idan mutum ya yarda kuma ya kan dawo ya canza raayi ya ce be yadda ba don haka she consent ya na nufin yardan mutum se mutum ya yarda tsannan zaa yi wannan jamai da shi. Idan kuma be yarda ba haka nan mutum ze hakura ya kyale shi, saboda kar ya cutar dashi. Consent ya na nufin yarda kar a, kar mutum be yadda ba an yi mishi karfi da yaji wajen illata mishi rayuwa kamar a kama yarinya ko yaro a cutar da rayuwa sa. Toh consent ba ya nufin haka consent ya na nufin yardan mutum, idan mutum ya yarda kuma ya kan kasance ya dawo be yarda ba. Idan mutum ko da yaya an riga an fara yi dashi toh an riga an fara yi da ita, toh daga baya ta dawo ta ce, ba ta yadda ba ko be yadda ba, haka nan mutum ze hakura ya bar wannan abun da mutum ba ya so saboda consent shi ya na nufin yardan mutum idan mutum be yarda ba, haka nan mutum ze kyale shi ya barshi ya kyale shi ko da ya kasance shi farko ya ce yana so toh da farko idan ya ce ba ya so maganan, mutum ze kyale shi kuma kar a fada ma mutum mutum be yarda ba, ba da yardan shi ba, se ya ce yana so kuma ya yarda ya amince ko daga baya, ya ce ya yarda ya amince, da ga baya idan ya ce be yarda ba, haka nan zaa hakura a kyale shi saboda kar ka cutar dashi, tunda ba da yardan shi ba. tsannan kar a kama yarinya wanda ba ta san komai ba, ba ta san yarda kwarishin yarda ba a cutar da ita, haka yaro be san yarda ba ko rashin yarda, a zo

Watoh TB wani tari ne me kama hunhu me kuma ya na kama wasu kababe kamar koda ko kashi tsannan tarin TB yanda ake daukan tarin TB a iska ne idan iskan ya na dauke da cuta toh a na kamowa da tarin TB da kuma tsannan mutane ma su na kamuwa da cutan TB idan wani me tarin TB yana gurin yayi tari toh in ka shaka iska toh kana daukan tarin TB maganin matsalolin kamuwa da tarin TB shi ne idan mutum na jariri ze je ayi mishi BSG wa toh rigakafi kamuwa da tarin TB. Tsannan a na ba da magunguna a asibiti idan mutum ya na tarin TB Tarin TB, wannan shi ne tarin wannan shi ne BP maana tarin TB mutane su na kamuwa ne akan idan mutum wani ya na da cutan ya yi tarin to ya na kamuwan, wani in ya shaka ne ya na kamuwa dashi. Inda ake gane tarin TB, za ka gan mutum ya na tari da jini sosai, ko yawan yin zazabin dare, ko yawan gajiya ko ko yin tari ganin jini sosai a ciki ko kuma rin ga yin zazabin dare ko kuma rage kiba, ka ga mutum ya na da kiba radai an nemi kiba an an ratsa ya tsotse yayi baki ya kwanjame wannan duk ya na da ga cikin kamuwar alamun TB. Yawan tari yawan tari, ka na ganin jini a ciki sannan zazabin dare rashi rage kiba yin zazabin da rage kiba da kuma yin gajiya, da sauran su Toh idan mutum ya na jariri a na mishi rigakafi BCG domin domin kariya da lafiyar mutum akan mutum ya kamu da cutan tarin TB. Mutane su na kamuwa da shi ne idan mutum ya na da cutan ya tari ko kuma wani ya na dashi.

yauwa wato ana nufin kula da rauni kula da rauni, ana nufin kula da rauni wato idan zaa wanke ciwo ana so ka tsaftace hanun ka ka samu sabulu da ruwa ka wanke shi san nan in zaka wanke ciwon in ka wanke. in ka wanke hanu, san nan ka wanke ciwo san nan anaso a dinka chanja wa rauni bandeji akai akai, san nan idan a aka, idan rauni yana zubar da jini ayi saurin tsayar da shi ko as daga hanya samun auduga ko tsimma me kyau, sabo da sabanin cutittika idan kuma rauni yana da zurfi to yana tabbacin dole akai mutun asibiti ko ai mishi dinki ko ai mishio ciko kula da rauni yana da matsa yana da matukar mahimmanci domin daukan, domin kariyar da, domin karewar cuta zaka taba rauni baka wanke hanunkaba sabo da baka san wanne irin kwayoyin cutane a hanunkaba yana da kyau idin zaka wanke rauni wato ciwo ka samu sabulu da ruwa ka tsabtace hanunka yana da kyau idan kafin ka, idan ra jinin raunin nan idan rauni na zubar da jini na samu auduga ko tsumma mai kyau mai tsabta ka ka tsameshi ka wanke wannan raunin sai nan kar a samishi kwayoyin cutan da zai rinka au kar a sa mishi maganin da zai rinka sa raunin nan laushi a samu magani dai mai inganci yana sa laushi idan rauni yana da zirfi, ko fadi, idan yana da tabbacin sai anyi dinki to ya kamata a je asibiti aduba raunin nan inya ya chanchanta ayi dinki ai masa kula da rauni, yana da mahimman ya na da yana da mahimmanci sosai sabo da karewar cuta kar a rinka barin ciwo kudi suna bi, sabo da baa san wanne hanyoyin cuta zasu watsa muku, kar a rinka jagula ciwo da hannu ga wanke hannayenka ba, hatta in wankewa zakayi sai kaje ka wanke hannuka da sabulu da ruwa san nan ka zo, ka burma mai rauni, misali, ciwon so

wato wannan ana nufin wani tari ne mai suna TB wan nan tarin yana da matukan hatsari sosai sabo da shi a iska ake samun sa wato duk wanda yayi tarin indai yana da cutan mai tarin yana iya samun shi sosai hanyoyin da ake samun shi kuma ake gane cutan hanyoyin da ake gane cutan mutun yana da shi na farko mutun zai rinka tari tsahon na minti biyu na biyu zai zo yana tari yana dadawa da gani na uku zazzabin dare, na biyu na hudu rama babu dalili da biyar na biyar rama babu dalili na hudu na biyar kuma, yin kiwo na biyar kuma, yin kiwon girji dare da yin ciwon kirji tarin idan kayi, tari ko in ka ja infashi zaka ji kirjin ka nama ciwo hanyoyin yada labarai na fadi hanyoyin yada cutan lokacin da mai tarin yayi atishawa ko tari ko atishawa ko ninfashi da mutane kan iya dauka cutan nan yana da tsananin tsanani sosai dan haka sai mutane sun dinga lura yakamata idan mutun yasan yana da shi ko baka da shi in zaka yi tari ka ringa kiyayewa in kana tara farin kyalle kafin yayi tarin ka tara sai kayi tarin a ciki domin gujewa mutane su dauki wan nan cutan san nan ana bada magani ana bada magani a asibiti kuma suna bada kariya wato ana bada maganin tari TB ko ayi rigakafi Ko ayi rigakafi lokacin da yaro ke yin wan nan cuta amma albishirin ku ana iya wankan, warkar da wan nan cutan ta hanyan magani na tsawon wata shida ko wata biyu na dan wata shida ko wata takwas, idan aka dora mutun a maganin nan In sha Allahu inda labari na shine zaka ga mutun kaman baiyiba ya war ke amma sai ya dage da shan magani da allurai in sha Allahu zaka nemeshi ka rasa, san nan zai kiyaye dokoki iri, iri wanda wanda likita ta daurashi

factors control kula da masu yaɗa cuttutuka kula da masu yaɗa cuttukawa wata hanya ce ta jakile yaɗuwar cuttutuka da dabbobi ko kwari masu yaɗa su kamar sauro ɓeraye ko kwari sauro misali na yaɗa cuttutuka irin su malaria da zazaɓin cizon sauro, yellow fever baban burin doctor's control shine na farko dakile yaɗuwar cuttutuka daga dabbobi ko kwari zuwa mutum na biyu rage yawan doctor's a cikin muhalli domin kare lafiyar jama'a, hanyoyin da ake amfani da su wajan dortor's conttrol sun haɗa da amfani da magunguna wato feshi don kashe sauro da kwari kwace wuraren da suke haihuwa kamar tafkuna kwantenai masu ruwa container masu ruwa da shara saka kariya kamar amfani da gida kaman amfani da gidajen sauro da kuma rufe jikin mutum ilimantar da jama'a akan hanyoyin kare kai daga masu yaɗa cuttutuka a dabbobi kula da masu yaɗa cuttutuka, kula da masu yaɗa cuttutuka kula da masu yaɗa cuttutuka ta hanyar ta hanya ce ta dakile faɗiwar cuttutuka da dabbobi ko kwari masu yaɗa su kamar sauro beraye ko kwari sauro misali na yaɗa cuttutuka irin su malaria zazabin cizon sauro yellow fever babban burin doctor's control shi ne na farko dakile yaɗuwar cuta daga daga dabba ko kwari zuwa mutum, na biyu rage yawan doctor's a cikin muhalli domin kare jama'a hanyoyin da ake amfani da su wajan doctor's control.

ka rinƙa kulada t [?| mace zata rinƙa kula da kanta mijin zuwa wurin doctor suna duba mata ciki kula da ciki yanada matuƙar anfani ga ya mace ta dinga um ta dinga zuwa gun doctor ko tana cikin ko nishaɗi domin mace da take da damuwa aci um tanada ciki ko akwai matsala saboda zata iya samun hawan jini yakamata ta dinga zuwa guna doctor ze dinga bata magani data kasance tana cikin nishaɗi da natsuwa yakamata mace ta dinga da cikin ta tana shan magani shan maganin asibi ti yana anfani sosai ga ya mace ga shan maganin gargajiya yanada anfani sosai ga yan mace yakama idan mace tanada ciki ta dinga kula da kanta sosai ta dinga zuwa asibiti ana mata awo ta dinga zuwa asibiti ana mata sikainiin ɗin um lafi yar yaron ko lafiyar yarta lau wanan abun yanada mahimmanci sosai ki kasance kina cikin nishaɗi da walwala ki kasance kina zuwa gurin doctor yana duba miki lafiyar ko jikin ki yakamata kuma ki dinga shan magani sosai idan ma aka baki magani ki diga sha so dayawa wasu idan sunje asibiti in an basu magani basa son sha kuma shan maganin kuma shan magani temakawa wajan naƙuda da temakawa wajan tsarawa yan ka ko dan ki mace tadinga kokari tana dagewa tana shan magani idan bata sha to zata samu tana fama da zazzaɓi ko sauranshi zazzaɓi ga me ciki yanada ma ma yanada matukar cuta in mace tana zazzaɓi dayakan shafa dan dan haka daki kuma ki dinga samun natsuwa kina samun hutu kina shan magani domin karewa cutan da ze shiga jikin ki tun kafin ki haife shi shan magani yana sa hali sosai ga ya mace.